Aantu mboka haya kunu iimeno oyindji ihaya pumbwa okutekela kehe oshimeno kooshimwe. Ohaya vulu okulongitha ominino dhomeya ndhoka haya tsu oombululu mpoka hapu vulu okupita omeya gokutekela iimeno yawo.

Opuna aantu mboka haya faalama oondjuhwa nomalalakano ga yooloka. Opuna mboka haya kuthamo omayi opo yavule okulanditha ya mone iiyemo nenge okulanditha oondjuhwa dho dhene dho ohadhi vulu nokuliwa kaanafaalama mboka naanegumbo lyawo.

Momuthigululwakalo gOshiwambo omu na iikulya ya yooloka mbyoka hayi liwa kaantu opo ya vule okukala nuukolele, ngaashi iimbombo mbyoka hayi ningwa muusila womahangu nenge omboga ndjoka hayi ka muwa momapya.

Aantu ohafaalama oohi nomalalakano gayooloka, opuna mbono haafalama oohi opo ya ninge mo oongeshefa haalanditha oohi opo yiimonene iimaliwa yokulanda oompumbwe dhakehe siku ngaashi iikulya nenge oothewa.

Onduli oosho oshinamwemyo shoka oshileeleka muuyuni. MoNamibia oonduli ohadhi adhika mEtosha. Iinamwenyo mbika oya gamenwa, no ngele owa hala wu ke yi tale, oho futu, opo wu ethelwe mo mEtosha.

Efuta olyo lyimwe lyomiinima ndjoka hayi nana aatalelipo yeye moshilongo shetu, ashike opuna ehala limwe moshilongo shetu shomapendafule mpoka efuta lya tsakanena noondeina.

Aantu mboka haya kunu iimeno oyindji ihaya pumbwa okutekela kehe oshimeno kooshimwe. Ohaya vulu okulongitha ominino dhomeya ndhoka haya tsu oombululu mpoka hapu vulu okupitila omeya gokutekela iimeno yawo.

Aantu ngele taya kunu iimeno oyindji ihaya pumbwa oku tekela kehe oshimeno kooshimwe. Ohaya vulu okulongitha ominino dhomeya ndhoka hadhi tsuwa oombululu mpoka hapu vulu oku pitila omeya gokutekela iimeno.

Opuna aantu mboka haya faalama oondjuhwa, haye dhipe okulya sigo etadhi koko yo otaavulu okuningamo oongeshefa dhoku landitha omayi nenge okulanditha oondjuhwa dhodhene yo ohaya vulu okudhilya naakwanezimo yawo.

Aantu ohaya faalama oondjuhwa nomalakano gayooloka opuna aantu mboka haya faalama opo ya totemo oongeshefa dhawo , dho kulanditha omayi nenge oku landitha oondjuhwa dho dhene. Dho ohadhi vulu nokuliwa kaakwanegumbo.

Mopaife sho uuyuni tawu ende tawu yi komeho okwa longwa omashina ga yooloka ngaashi ngoka gokuteta omwiidhi. Omwiidhi ngoka ohagu vulu okutulwa muupandi go e tagu pewa oongombe uuna okwenye kwe ya ngele kapu na omwiidhi.

Aanafalama yoonyanga, ngele dhakoko e taye dhi teyamo, ohaye dhi tula mooshako, opo ya wape yekedhi landithe po.

Opuna aantu mboka haya faalama oondjuhwa nomalalakano ga yooloka. Ohaya vulu okudhi faalama opo ya tote po oongeshefa dhawo dho kulanditha omayi nenge oondjuhwa dhodhene. Yo ohaya vulu oku dhi lya naakwanegumbo yawo.

Moondolopa ohamu adhika omatungo ga yoloka ngashi omagumbo ngoka haga kala gena omalwala ga yoloka opuna ngoka omatiligane, po opuna omatokele mo ohamu adhika noongeleka.

Mopaife opuna omambakumbaku gayooloka ngaashi embakumbaku ndyoka hali pulula omapya. Embakumbaku ndino ohali longitha omatemo go ohaga kala gena omalwaala gayooloka, opuna ngoka haga kala omatiligane.

Aantu mboka haa kunu iimeno oyindji ihaya pumbwa oku tekela kehe oshimeno kooshimwe ohaa longitha oominino dhomeya dhoka haa tsu oombululu mpoka hapu vulu oku pitila omeya goku tekela iimeno yawo.

Aanafaalama ya yooloka ohaya faalama iinima ya yooloka shi ikwatelela kwashoka yehole, opuna mboka haya faalama iingulu ohaya vulu okuyi landitha yamone mo iiyemo nenge okulya naakwanezimo yawo.

Aantu mboka haya kwata oohi nelalakano lyoku landitha nenge lyoku lya naakwanegumbo yawo, ohaye dhi kwata momikalo dha yooloka. Ohaya vulu oku longitha oonete, ndhoka haya yuula momeya e tadhi zimo dhina oohi.

Aantu mboka haya kunu iimeno oyindji, ihaya pumbwa oku tekela kehe oshimeno kooshimwe. Ohaya vulu oku longitha ominino dhomeya ndhoka haya tsu oombululu mpoka hapu vulu oku pitila omeya goku tekela iimeno yawo.

Aantu mboka haya kunu iimeno oyindji kehe oshimeno kooshimwe. Ohaya vulu okulongitha ominino ndhoka hadhi tsuwa oombululu mpoka hapu vulu okupitila omeya gokutekela iimeno.

Oohi ohandhi kwatwa noma lalakano ga yooloka ohandhi vulu oku kwatwa opo omuntu aka tameke ongeshefa ye moka ha landitha oohi opo a vule okumona iiyeno, nenge okulya naakwanegumbo ye.

Aantu ohaya munu oondjuhwa nomalalakano ga yooloka. Ohaya vulu okutota mo oongeshefa moka taya landitha omayi nenge okulanditha oondjuhwa dho dhene. Yo ohaya vulu okudhi lya naakwanegumbo yawo.

Moondoolopa ohamu adhika iinima ya yooloka ngaashi oopate hoka oohauto hadhi vulu oku matuka, mo ohamu adhika omatungo ogendji ngaashi omagumbo, oongeleka, iipangelo nomatungo goombaanga.

Opuna aantu mboka haya faalama oohi nomalalakano ga yooloka . Ohaya vulu oku tota mo oongeshefa moka taya landitha oohi dhawo ndhoka yo taya vulu okuninga mo iimaliwa nenge okulya maakwanegumbo yawo.

Aantu oyendji ohaya munu oondjuhwa opo ya vule okulya naakwanegumbo yawo nenge ya ninge mo oongeshefa dhokulandithila omayi nenge okulanditha oondjuhwa dho dhene ya vule okumona mo iiyemo.

Opuna aantu mboka haya faalama oohi. Ohaye dhi pe okulya sigo etadhi koko yo etaya vulu oku dhi landitha yamone iiyemo nenge oku dhi lya mnakwanegumbo yawo.

Aantu mboka haya kwata oohi, opo ya vule oku landitha ohaye dhi kwata momikalo dha yooloka, opuna mboka haya longitha oonete ndhoka haya yuula momeya, dho e tadhi zimo dhina oohi ndhoka taya vulu oku ka landitha.

Opu na aantu mboka haya munu oohi ohaye dhi pe okulya sigo e tadhi koko yo e taya vulu okudhi landitha ya monemo iiyemo nenge ya lye naakwanegumbo yawo.

Mopaife sho uuyuni tawu ende tawu yi komeho opwa totwa omashina gayooloka mgaashi eshina ndoka hali vulu okutekela iimeno. Omuntu iha pumbwa okutekela yemwene oha vulu okulongitha omashina ngaka.

Etosha olyo oshikunino shiinamwenyo shi na iinamwenyo mbyoka ya gamenwa yimwe yo miinanwenyo mbyono ondjamba. Ondjamba oshinamwenyo oshinene lela shi na enkati eleleka ndyoka hali longithwa okunwa omeya noshowo okulya.

Ondjuhwa oyimwe yomiikulya mbyoka aantu haya vulu okulya opo yavule okukala nuukolele, yo ohayi vulu okutelekelwa momikalo dhayooloka. Ohayi vulu okukangwa momagadhi nenge okutelekwa momeya yo etayi tulwa oonyanga nomatama.

Aantu mboka haya kwata oohi nelalakano lyokulanditha ya vule okumona iiyemo ohaye dhi kwata momikalo dha yooloka opu na mboka haya longitha oonete ndhoka haya yawula momeya dho e tadhi zimo dhi na oohi.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomikwamawawa mbyoka hayi munwa paShiwambo oshoka otwe dhi simaneka noonkondo shashi oha dhi dhipagelwa aayenda momagumbo ngele ye ya okutalela po.

Aanafaalama ihaya mono ashike iimaliwa mokulanditha iiyimati. Aawe, ohaya vulu wo okukuna uumeno owundji moonayilona, yo taye wu landitha.

Opuna aantu mboka haa kunu omatama. Oha ye ga tekele sigo eta ga mene opo ga vule oku tulako, shampa ga tulako, ngoka ga tiligana oha ga kuthwako, ga ka landithwe nenge ga liwe kaakwanezimo.

Momagumbo ohamu adhika oondunda dhoku lala moka muna ombete hoka aantu haa vulu okukothela uuna ya vulwa kokombete ohakukala kuna iikusinga hayi kala yina omalwaala ga yooloka okuna mbyoka iitokele okuna iizizi.

Opuna aantu mboka haya faalama oondjuhwa , ohaye dhi pe okulya manga oshoka sigo etadhi koko yo etaya vulu okudhi landitha po ya mone mo iiyemo nenge okudhi lya naakwanegumbo yawo.

Mongashingeyi sho uuyuni tawu ende tawu yi komeho opwa totwa omashina ga yooloka ngaashi moka hamu vulu okukunwa iimeno. Omashina ngano ohaga vulu okutekela iimeno mbika sigo etayi koko yivule okutula ko iiyimati.

Paife sho uuyuni ta wu ende ta wu yi komeho opu na omambakumbaku gayooloka ngaashi ngoka haga pulula omapya go omambakumbaku ngano oha ga kala ge na omalwaala ga yooloka, opu na ngoka omazizi po opu na omatiligane.

Opu na aanafalama mboka haya faalama oohi ohaye dhipe okulya sigo e tadhi koko yo taya vulu okudhilanditha ya vule okumonamo iiyemo nenge okudhilya naakwanegumbo yawo.

Momagumbo ohamu adhika oondunda dhokulala moka hamu kala mu na ombete hoka aantu haya kothele uuna ya vulwa, ko kombete ohaku kala ku na iikuusinga yomalwaala ga yooloka. Opu na iikuusinga mbyoka iizizi po opu na iitookele.

Aawambo oyena iitekulwa namwenyo oyindji, yimwe yo mitekulwa namwenyo mbono yena Oondjhuhwa, Oondjhuhwa odha simana pashiwambo oshoka ohadhi dhipagelwa aayenda mo ohamu zi omayi go kufala komagumbo getu.

Oohi ndhoka aantu haa vulu oku landitha, ya vule oku Mona iiyemo, oha dhi vulu oku kwatwa momikalo dha yooloka. Aantu ohaa vulu oku longitha oonete, ndhoka ha dhi tulwa kohi yomeya, eta dhi yeluthwamo opo dhi zemo noohi.

Aanafaalama ya yooloka ohaya kunu iimeno ya yooloka shi ikwatelela kwaashoka ye hole. Opuna mboka haya kunu omatama opo ya vule oku ke ga landitha nenge yega tule moombiga dhawo. Omatama ngano ngele gatiligana, opo haya vulu oku ga kutha ko etaya thigi ko ngoka inaaga pya natango.

Aanafaalama mboka haya kunu iimeno oyindji, iha ya pumbwa okutekeka kehe oshimeno kooshimwe. Ohaya vulu okulongitha ominino dhomeya ndhoka ha ya tsu oombululu mpoka hapu vulu oku pitila omeya goku tekela iimeno yawo.

Oongombe odha simana nayi moshiwambo shetu oshoka oha dhi longithwa piituthi mbyoka yenyanyu noshowo mbyoka ya nika oluhodhi mo oha mu zi wo omahini.

Oohi ndhoka aantu haya vulu okulanditha oha dhi kwatwa momikalo dha yooloka ngaashi okulongitha onete ndjoka hayi yawulwa momeya yo e tayi zimo yi na oohi ndhoka aantu haya vulu okulanditha ya monemo iimaliwa.

Opuna iinamwenyo yayoloka ngaashi omayoka ohaga vulu okuliwa nenge okulongithwa moku ninga omiti dho kwaludha omikithi dhayoloka. omayoka kagena omagulu ohagi pwedha.

Ngele aantu yateya omahangu yawo mepya, e taye ga yungula, ohaya ka tsitha nenge haya tsu koonyala, e taya teleke iimbombo yawo mbyoka yomahangu. Iipalutha mbika, oya simanekwa unene moshilongo shetu, oshoka ohatu vulu woo okuyi telekela aayenda.

Opuna aantu mboka haya munu oohi . Oohi ndhino ohaye dhi pe iikulya sigo eta dhi koko. Yo etaya vulu oku dhi landitha ya monemo iiyemo . Nenge oku dhi lya naakwanegumbo yawo.

Pomahala gokwiiyuvitha nawa oto vulu okwaadhapo uundama wokumbwinda oshowo uulunda niipundi niitafula yokuvululukila ngele wa loloka okumbwinda.

Mongaashingeyi uuyuni sho tawu ende tawu yi komeho okwa totwa omashina ga yooloka ngaashi eshina ndyoka hali vulu okukuna iimeno, eshina ndino ohali tekele iimeno mbika sigo e tayi koko yi vule okutula ko iiyimati.

Mopaife sho uuyuni ta wu ende ta wu yi komeho , opu na omambakumbaku ga yooloka ngaashi ngoka ha ga pulula , opuna ngoka ha ga tekele iimeno opo yi vule oku koka. Omambakumbaku ngano oha ga vulu oku kala ge na omalwaala ga yooloka.

Oondjuhwa ohadhi faalamwa nomalalakano ga yooloka, ngaashi; okutotamo oongeshefa, moka omuntu havulu okulanditha omayi, nenge oondjuhwa dhoodhene. Ohadhi vulu wo okufaalamwa, opo omuntu alye naakwanezimo ye.

Momuthigululwakalo gwetu gwopashiwambo ngele aantu yateya etaya yele iilya ohayi pungulwa miigandhi mbyoka hayi tatwa momihuya.

Aantu opo ya vule oku mona iiyemo yokulanda ompumbwe dhawo dha kehe esiku oha vulu okulanditha iinima ya yooloka ngashi okulanditha ongaala ndhoka hadhi kala dhina omalwala gayooloka opuna ndhoka oontiligane po opuna oontokele .

Aantu mboka haya kwata oohi opo ya vule okumona mo iiyemo, ohaye dhi kwata momikalo dha yooloka. Yamwe ohaya longitha oonete dhoka haya yuula momeya, dho tadhi zimo dhi na oohi dhoka haya vulu oku ka landitha.

Aantu opo yavule okumona iiyemo, yokulanda oopumbwe dhawo dhakehe esiku ngashi iikulya , ohavulu okulanditha iinima yayoloka , ngashi okulanditha oongala dhoka hadhikala momalwala ngayoloka opuna dhoka otilingane po opuna oshunga.

Aanfaalama yoondjuhwa, ohaya munu oondjuhwa opo yawape ya monemo omayi ngele dha vala osho woo yedhi dhipagepo yamone onyama.

Aanafaalama mboka haya tekula oohi ohaya vulu oku dhilongitha momikalo dha yooloka ngaaashi okukya naakwanegumbo yawo, nenge oku tota ongeshefa yoku lansitha oohi ndhika yavule okumona iiyemo.

Aantu mboka haya wata oohi nelalakano lyoku landitha ohaye dhi kwata pamikalo dha yooloka, ngaashi okulongitha oonete ndhoka haya yawula momeya dho etadhi zimo dhina oohi ndhoka haya vulu oku landitha.

Aantu mboka haya faalama oohi nelalakano lyokulanditha, ohaya vulu okudhi kwata momikalo dhayooloka. Ohaya vulu okulongitha oonete, ndhoka haya yaula momeya, dho e tadhi zimo dhina oohi, ndhoka haya vulu okuka landitha.

Mopaife sho uuyuni tawu ende ta wu yi komeho, opuna omambakumbaku ga yooloka ngaashi ngoka ha ga pulula omapya. Omambakumbaku ngano ohaga kala ge na omalwaala ga yooloka ngaashi gamwe ohaga kala omatiligane.

Aantu mboka haya kunu iimeno oyindji ihaya pumbwa okutekela kehe oshimeno kooshimwe, ohaya vulu okulongitha omino dhomeya dhoka haya tsu ombululu mpoka hapa vulu okupitila omeya okutekela iimeno yawo.

Opuma aantu mboka haya tekula oondjuhwa nelalakano lyoku landitha. Ohaya vulu oku landitha omayi nenge oondjuhwa dhodhene yavule okumonamo iiyemo yo ohaya vulu nokudhilya naakwanegumbo yawo.

Aantu mboka haya kwata oohi nelalakano lyoku dhi landitha, ohaya vulu oku dhi kwata momikalo dha yooloka ngaashi okulongitha oonete ndhoka haya wayula momeya e ta dhi zi mo dhi na oohi.

Mopaife sho uuyuni tawu ende tawuyi komeho opwa totwa uushina wa yooloka ngaashi okashina hoka haka vulu oku teta omwiidhi. Omwiidhi nguno oha gu vulu oku pakelwa muupandi etagu pewa iimuna uuna okwenye kweya.

Aantu ohaya faalama oondjuhwa nomalalakano ga yooloka. Opu na aantu mboka haya toto mo oongeshefa dhokulanditha omayi nenge oondjuhwa dho dhene. Dho ohadhi vulu nokuliwa kaanafaalama naakwanegumbo yawo.

Aantu mboka haya kunu iimeno oyindji, ihaya pumbwa okutekela kehe oshimeno kooshimwe, ohaya vulu okulongitha ominino dhomeya dhoka hayatsu oombululu mpoka hapuvulu okupitile omeya okutekela iimeno yawo.

Opuna aantu mboka haya kunu omatama. Ohaye ga tekele sigo etaga koko. Ga vule oku tulako iiyimati. Ngele omatama ngano ga tiligana ohaga kuthwa ko ga vule okuka landithwa aantu ya monemo iimaliwa.

Aanafaalama yoohi ohaya munu oohi ano haya kunu oohi momatale yo tayedhi pele mo iipalutha dhi wape dhi koke, ngele dha koko tayedhi kwata mo noonete.

Aanafaalama yoondjuhwa aantu mboka haamunu oondjuhwa opo yawape yekedhi lyepo shampa dhakoko nenge yekedhi landithe po yamone mo okashona kawo, yawape yatume uunona wawo kosikola yoya wathele aanegumbo yawo.

Aantu mboka haya kwata oohi, opo ya vule okulanditha ohaye dhi kwata momikalo dhayoloka, ohaya vulu okulongitha oonete ndhoka haya yuula momeya etadhi zimo dhina oohi, yo etaya vulu okukalanditha.

Aanafaalama mboka haya kunu iimeno oyindji ihaya pumbwa okutekela kehe oshimeno kooshimwe. Ohaya vulu okulongitha ominino dhomeya ndhoka haya tsu oombululu mpoka hapu vulu okupitila omeya okutekela iimeno yawo.

Mongashingeyi opuna omambakumbaku ga yooloka haga longo iilonga ya yooloka momapya. Opuna ngoka haga pulula taga longitha omatemo ohaga kala gena omalwaala ga yooloka gamwe ohaga kala omashunga gamwe omazizi.

MoNamibia omu na uunafaalama wa yooloka wumwe womuunafaalama mbono uunafaalama woondjuhwa. Ano aanafaalama haya munu oondjuhwa dhi wape dhi vale omayi yalye, yo ya dhipage wo oondjuhwa yedhi lye po, dho dhimwe taya landitha ya mone mo okashona kawo.

Aantu oyendji ohaya tekula oondjuhwa, ohaye dhipe okulya nokunwa sigo eta dhi koko opo ya vule okudhi landitha yamone mo iimaliwa nenge yalye naakwanegumbo yawo, oha dhi ya pe wo omayi.

Momuthigululwakalo gwetu gOshiwambo, ngele twa teya nokuyungula iilya yetu, ohatu yi pungula miigandhi. Hatu tula iilya yetu miigandhi,e taku hotwa nomaloya, opo yi kale ethimbo, yi kale inaayi tukwa tse tu kale tatu yi longitha.

Momuthigululwakalo gwetu gopashiwambo omuna ondunda ndjoka hayi ithanwa ondjugo. Ondjugo ohayi kala yili pooha nelugo omo nee hamu lala uunona nongele aantu tayeya megumbo okupopya oluvalo opo haa thikile poshinyanga shondjugo mpo.

Mopaife sho uuyuni tawu ende tawu yi komeho, opuna omashina ogendji ngoka aanafaalama haya vulu oku longitha ngaashi, eshina ndyoka hamu vulu oku kunwa iimeno. Omashina ngano ohaga vulu oku tekeka iimeno sigo tayi koko.

MoNamibia omu na omahala ogendji goku iyuvitha nawa. Gamwe gomomahala ngano omahala gokumbwinda ohapu kala uulunda niipundi, opo shi omuntu ta zi momeya ngele a loloka okumbwinda ye ota ka thulwa po, ihe ita thuwa po e li momutenya.

Monamibia omuna uunafaalama wa yooloka. Wumwe wo muunafaalama mbono uunafaalama wooshi ,ano aantu ha ya munu oohi moondama no mo matale ye dhi kunamo ta ye dhi palutha shampa dha koko ta ye dhi kwatamo.

MoNamibia aanafaalama yoohi ohaya tula Oohi moondama, shampa dha koko taye dhi kwata mo ya kalye nomazimo gawo. Dhimwe taya ka landitha komahala goma landithilo.

Megumbo ngele muna oshituthi oshinene nenge ohango oha mu dhipagwa ongombe. Ongombe ndyoka ohayi mangelwa

Mongashingeyi aantu ihaya kunu we iimeno yawo momutenya, nenge haya tekele iimeno yawo nomayemele, ihe opuna ominino ndhoka hadhi tekele iimeno, noshowo uunete mboka hawu siikile iimeno, yaapye komutenya.

Moondolopa ohamu adhika iinima ya yooloka ngashi efuta ndyoka ihali pwine omeya. Omuna nomagumbo gomalwaala ga yooloka gamwe omatokele, go gamwe ohaga kala omale gevule omakwawo. Ohamu adhika noongeleka hoka aantu ha yayi moosondaha.

Aantu mboka haya kwata oohi nelalakano lyokulanditha nenge lyokulya , ohaya vulu okudhikwata momikalo dhayoolokathana , ohaya longitha oonete ndhoka haayuula momeya, dho etadhi zimo dhina oohi.

MoNamibia omu na uunafalama wa yooloka mwakwatelwa oku muna oohi. Aanafaalama ohaya kunu oohi momatale nomoondama eta yedhi pe iikulya dhilye dhiwape dhi koke. Uuna dha koko ohayedhi kwatamo noonete nenge niiyaha.

Momagumbo getu goPashiwambo ohamu munwa iinamwenyo ya yooloka yimwe yomiinamwenyo mbyono oshingulu. Oshingulu ano ohashi kala shedhililwa koshigunda hashi faalelwa iikulya. Oshingulu oshinamwenyo shimwe shi shiwike oshihethi nayi ohashi vulu oku tilahi iikulya shi lye iikulya mbyoka yaza pevi.

Opuna aantu mboka haya faalama oohi, ohayedhi pe okulya sigo otadhi koko, yo taya kalanditha opo ya vule kumona mo iimaliwa yokulanda oompumbwe dhawo nenge yalye naanegumbo yawo.

Aanafaalama yoohi aantu mboka haya munu oohi, ano haya kunu oohi momatale taye dhi pe iikulya ye dhi paluthe dhi koke shampa dha koko yo taye dhi kwata mo noonete.

Aantu ohaya li iikulya ya yooloka opo ya vule okukala nuukolele, ngaashi iimbombo mbyoka hayi ningwa nuusila womahangu, nenge okulya ondjuhwa, nenge ohaya vulu okulya omboga ndjoka hayi muwa momapya.

Mongashingeyi opuna omambakumbaku ga yooloka . Opuna ndyoka hali tete omwiidhi. Omwiidhi nguno ohagu vulu pewa oongombe uuna kapuna omwiidhi mokwenye. Omambakumbaku ngano oha ga kala gena omalwaala ga yooloka ouma ngoka omatiligane.

Mongaashingeyi aanafaalama ihaya pulula we noonani nenge noondoongi ,aawe ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga futwa niimaliwa.

Oongombe, oongombe odho iitekulwa namwenyo yopashiwambo hayi tekulwa, oongombe odha simana nayi momuthigululwakalo gwetu oshoka ohadhi dhipagwa koosa dhininge oshinyama, ngele omuntu tahokana ohadhi tselelwa tuu aahokanathani.

Aantu mboka haa kunu iimeno oyindji ihaa pumbwa okutekela kehe oshimeno kooshimwe. Ohaa vulu okulongitha ominino dhomeya ndhoka hadhi tsuwa oombululu mpoka tapu vuku okupitila omeya gokutekela iimeno yawo.

Aanafaalama mboka haa kunu iimeno oyindji, ihaa pumbwa okutekela kehe oshimeno kooshimwe. Ohaa vulu okulongitha ominino dhomeya ndhoka hadhi tsuwa oombululu mpoka hapu pitile omeya opo ga tekele iimeno.

Momuthigululwakalo gOshiwambo omuna iinima yaayoloka ngaashi omagumbo ngoka haga kala ga dhikwa niiti mbyoka hayi ka tetwa kaakwanegumbo nenge oodhelela dhoka hadhi zalwa poohango nenge piituthi yimwe.

Oshilongo shetu shomapendafule osho oshilongo shoka shatseyika shina efuta noondundu tadhi tsakanene, shino ohashinana aatalelipo yeye yatale pehala mpoka puna efuta noondundu dha tsakanena.

MoNamibia omu na iikwamawawa ya yooloka. Yimwe po yomiikwamawawa mbyono oombaka. Oombaka odho omadhila ga fa oondjuhwa ashike go ohaga vala omayi ogendji, go ishewe omanene molutu ge vule oondjuhwa.

Aanafaalama yoohi aantu mboka haya munu oohi ano haya kunu oohi momatale taye dhipe iikulya dhilye. Shampa dha koko yo taye dhikwatamo yedhilye po dhimwe taya kalanditha ya monemo okashona kawo.

Aantu mboka haya kwata oohi, opo ya vule okulanda oompumbwe dhawo dha kehe esiku ngaashi iikulya, ohaye dhi kwata momikalo dha yooloka. Ohaya vulu okulongitha oonete ndhoka haya yaula momeya e tadhi zimo dhi na oohi.

Mopaife sho uuyuni tawu ende tawu yi komeho opuna omashina ga yooloka ngono haga vulu okukwathela aanafaalama. Opuna ngoka haga vulu oku kuna iimeno . Omashina ngano ogo haga tekele iimeno mbika sigo tayi koko yo yivule oku tulako iiyimati.

Mombuga yetu ya Namib ohamu mene iimeno ya yooloka. Shimwe po shomiimeno mbyono oshimeno oshinene noonkondo muuyuni hashi ithanwa Welwitchia. Oshimeno shino oshi na omidhi dha ya muule lela hadhi ka konga omeya.

Momuthigululwakalo gOshiwambo omuna iikulya ya yooloka mbyoka aantu haali opo ya vule oku kala nuundjolowele, ngaashi iimbombo mbyoka hayi telekwa okuza muusila womahangu nomboga ndjoka hayi muwa momapya.

Aantu oyendji ohaya munu oondjuhwa. Ohaye dhipe okulya, nokunwa sigo etadhi koko. Ohaya vulu okukuthamo omayi ngoka haya landitha opo ya mone iimaliwa, nenge okulanditha oondjuhwa dhodhene, yo ohaya vulu ishewe okulya naakwanegumbo yawo.

Aantu mboka haya kunu iimeno oyindji, ihaya pumbwa okutekela kehe oshimeno kooshimwe, ohaya vulu oku longitha ominino dho meya dhoka hadhi tsuwa oombululu, mpoka hapu pitile omeya ngoka taga tekele iimeno.

MoNamibia omuna aanafaalama ya yooloka, yamwe yomaanafaalama mbono aanafaalama yoohi, haya kunu oohi muundombe, momatale noshowo moondama, taya palutha oohi ngele dha koko taye dhi kwata mo ya wape yeke dhi lyepo yo yedhi landithe.

Aantu mboka haya kunu iimeno oyindji, pehala lyoku tekela kehe oshimeno kooshimwe, ohaya vulu okulongitha ominino dhomeya dhoka hadhi tsuwa oombululu mpoka hapu vulu okupitila omeya gokutekela iimeno yawo.

Aakulukadhi yongashingeyi ihaya kala we momagumbo taya lele uunona ngaashi nale, aawe nawo oya putuka. Ohaya vulu okuninga oongeshefa dhawo ngaashi dhokulanditha iimeno.

Aantu mboka haya kwata oohi nelalakano lyoku ka landitha ohaye dhi kwata momikalo dha yooloka ngaashi ohaya vulu okulongitha oonete ndhoka haya yawula momeya dho tadhi zi mo dhi na oohi ndhoka taya vulu oku ka longitha.

MoNamibia omuna iikwamawawa ya yooloka yimwe yomiikwa mawawa ohayi kala komiti yo yimwe ohayi kala momeya mbyoka hayi kala momeya ohayi vulu okutuka yo ohayi li oohi dhomo meya.

Momudhingoloko gwosikola oha mu adhika oongulu dhokulongelwa moka mu na iitafula hoka uunona hawu vulu okushangela niipundi hoka aanasikola haya kuutumba yo aanasikola mbano ohaya kala ya zala iikutu yiifa.

Moshilongo shetu shaNamibia otu na mo uunafaalama wa yooloka. Wumwe po womuunafaalama mbono uunafaalama wokumuna oohi. Oohi hadhi kunwa muundama, tadhi paluthwa dho dhi kwatwe mo ngele dha koko.

Momuthigululwakalo gOshiwambo omuna iinima ya yooloka ngaashi oodhelela, ndhoka hadhi vulu okuzalwa poohango nenge piituthi yimwe. Mo omuna noontungwa ndhoka hadhi vulu okulongithwa okukwatela iinima, dho ohadhi ningwa moombale.

Momagumbo ohamu adhika ookombitha moka hamu kala mu na iinima ngaashi omayapula, uuyaha wokulila, oluko ndoka halu vulu okulongitha okupulula mombiga niitafula hoka ha ku tentekwa iinima.

MoNamibia omuna uunafaalama wayooloka, wumwe womuunafaalama mbono uunafaalama woondjuhwa . Aantu ohaya munu oondjuhwa dhiwape okuvala omayi yoya lye po omayi ngoka nenge ye galandithe yamone po okashona kawo.

Momagumbo omuna oondunda dhokulala moka hamu adhika oombete hoka aantu haya vulu okukothela ngele yavulwa kokombete ohaku adhika iikusinga mbyoka hayi kala yina omalwaala ga yooloka ngaashi yimwe ohayi kala iizizi.

Aantu mboka haya kunu iimeno oyindji, ihaya pumbwa oku tekela kehe oshimeno kooshimwe, ohaya vulu oku longitha ominino dhomeya, ndhoka haya tsu oombululu, mpoka hapu vulu oku pitila omeya goku tekela iimeno yawo.

Aantu ohaya kwata oohi nomalalakano ga yooloka. Yamwe oku landitha opo ya vule okulanda oompumbwe dhawo dha kehe esiku ngaashi iikulya nenge oothewa. Yamwe ohaya kwata opo ya vule okulya naakwanezimo yawo.

Aamuni yoohi oha yedhi pelemo iikulya moondama nomomatale moka yedhi tula dhiwape dhi lye dhikoke, yo yedhi kwatemo ngele dhakoko.

mopaife opuna omambakumbaku ga yooloka ngoka haga longa iilonga ya yooloka momapya. Opena ngoka haga pulula taga longitha omatemo. Ohaga kala gena omalwaala ga yooloka, opena ngoka omatiligane.

Mongaashingeyi uuyuni owa huma . Aantu ihaya kunu we iikwamboga mevi aawe ohaya kunu momashina shaashi momashina iikwamboga ihayi mono omavi ogendji ohayi kala iipu nokutulapo oshowo oku yoga .nomashina ngono iikwamboga ohayi mono omeya nuuyelele wa ngambekwa shi ikwatelela kutya oshikwamboga shini

Aanafaalama yoohi aantu mboka haya kunu oohi moondama taye dhi pe iikulya dhi wape dhi lye dhi koke. Shampa dha koko taye dhi kwata mo niiyaha nenge noonete. Dhimwe taya ka lya, dhimwe taya fala komahala gomalandithilo ya wape ya landithe ya mone mo okashona kawo.

Omuthigululwakalo gwAawambo ogu na iikulya oyindji mbyoka aantu haya vulu okulya ngaashi ondjuhwa ndjoka hayi vulu okutelekwa momeya nenge okukangwa yo ohayi vulu okutulwa omagadhi goongongo.

Aantu oyendji ohaa faalama oohi. Ohaye dhi pe okulya okuza manga oonshona sigo e tadhi koko. Shampa dha koko ohaa vulu okudhi landitha opo ya mone mo iimaliwa nenge okulya naakwanezimo yawo.

Aantu oyendji ye na elalakano lyokuninga iimaliwa yokulanda oompumbwe dhawo ngaashi iikulya, ohaya faalama oohi ndhoka haye dhi pe okulya sigo e tadhi koko, yo e taya vulu oku dhi landitha opo ya vule okumona mo iimaliwa yawo.

Aantu mboka ha ya kwata oohi opo yavule okulanda oompumbwe dhayo dha kehe esiku, oha ye dhikwata momikalo dha yooloka, oha ya vulu okulongitha oonete ndhoka ha ya tula momeya eta dhi zi mo dhina oohi.

Momudhingoloko goshiwambo omuna oshini hoka haku vulu okutsuwa ongaya nenge uusila mboka hawu ningi oshikwiila nenge iimbombo. Ohayi tsuwa nomihi ndhoka hadhi hongwa okuza miiti.

Aantu oyendji oha ya tekula oondjuhwa, oha ye dhi pe okulya nokunwa, opo dhi vule oku koka yo ya vule oku dhi landitha, nenge okulya naakwanegumbo yawo. Oha dhi vulu no ku yapa omayi, ngoka ha ya vulu oku landitha nene okulya.

Aantu mboka haya kwata oohi opo ya vule oku landitha ya monemo iiyemo, ohaye dhi kwata momikalo dha yooloka. Ohaya vulu okulongitha oonete ndhoka haya yawula momeya etadhi zimo dhina oohi ndhoka taya vulu okulongitha

Aanafaalama yoohi ohaya munu oohi , ano haya kunu oohi moombaanga, taya pe oohi ndhika iikulya opo dhiwape dhikoke, ngele dhakoko ohaye dhi kwatamo noonete taya fala komagumbo gawo yakalye , dhimwe taya fala komahala gomashingitho yaka landithe yamonemo okashona kawo.

Mopaife sho uuyuni tawu ende tawu yi komeho opuna omabakumbaku gayooloka ngaashi ngoka haga tete omwidhi. Omwidhi nguka ohagu pakelwa muupandi etagu pewa oongombe una kaakuna omwidhi mokwenye, go omamabakumbaku ngaka ohaga kala momalwaala gayooloka.

Mongashi ngeyi payife sho uuyuni wa huma aantu ihaya helele we noonyala nomatemo opuna omambakumbaku ngoka haga vulu oku helele taga tete mo iigwanga go taga thigi mo omiti ndhi dha pumbiwa.

Metosha omuna iinamwenyo oyindji yimwe yomiinamwenyo mbyono ondjamba. Ondjamba oshinamwenyo shimwe oshinene noonkondo shina enkati ele ngele tashi li nenge tashi nu oha shilongitha enkati ndjoka sho tashi tula mokana kasho.

Mongashingeyi sho uuyuni tawu ende tawu yi komeho opuna omashina ga yooloka ngoka ga totwa po haga vulu okukwathela aanafalama. Opuna omashina ngoka hamu vulu okukunwa iimeno go ohaga vulu okutekela iimeno sigo etayi tula ko iiyimati.

Mopaife opuna omambakumbaku haga longo iilonga yayooloka momapya. Opuna ngoka haga tete omwiidhi, omwiidhi nguno ohagu gongelwa muupandi opo guvule okupewa oongombe pokwenye. Omambakumbaku ngano ohaga vulu okukala momalwaala gayooloka.

Muuyuni mbuka wehumo komeho aantu ihaya kunu we omatama etaya etha ga taandele, aweee ohaya kunu omatama etaya tsike uuti hoka haya mangele omatama gawo ga kale guukilila. Omatama ngano guukilila omawanawa noonkondo, oshoka ihaga kala gena omavi.

Aantu oyendji ohaya faalama oondjuhwa. Manga oonshona ohaye dhi pe okulya nokunwa sigo dha koko. Ohaye dhi longitha momikalo dha yooloka ngaashi okulanditha omayi nenge okulanditha oondjuhwa dhodhene.

Mokuti kwa Namibia omuna iinamwenyo oyindji. Shimwe sho miinamwenyo mbyono okaandje, kaandje oshinamwenyo shafa ombwa ha shili oonyama, ano iha shili iikwamboga, ha sha dhiika mokuti hashii yendele sho osha gamenwa.

Aantu oyendji ohaya faalama oohi ohaye dhipe okulya sigo otadhi koko yo ee taya vulu okudhilongitha naakwanezimo yawo momikalo dhayooloka ngaashi okulya naakwanezimo yawo nenge okulanditha opo yamonemo iimaliwa yawo.

Opuna aanafaalama mboka haya faalama oondjuhwa nomalalakano gayooloka, yamwe ohaye dhi faalama yamone mo omayi ngoka taya vulu oku landitha yamone mo iimaliwa, nenge oku landitha oondjuhwa dho dhene, dho ohadhi vulu oku li wa kaakwanegumbo.

Opu na omambakumbaku ga yooloka ngaashi ndyoka hali tete omwiidhi. Omwiidhi nguka ohagu vulu okupakelwa muupandi, opo gu pewe oongombe pethimbo lyokwenye. Omambakumbaku ngano ohaga kala ge na omalwaala ga yooloka ngaashi gamwe ohaga kala omatiligane.

Mopaife ngele aanafaalama inaya mona omuloka gwa gwana ohaya kutha ominino taye dhi tsu uumbululu, opo dhi wape dhi tekele iimeno yawo.

Aantu oyendji ohaya munu oohi. Ohayedhi pe okulya sigo etadhi koko. Yo taya vulu okudhi longitha momikalo dhayooloka ngaashi okulya naanegumbo yawo nenge oku landitha opo ya monemo iiyemo.

Moondolopa ohamu adhika iinima ya yooloka ngaaashi oopate hoka oohauto hadhi vulu okuhingwa mo omuna ishewe omatungo ngoka haga kala gena omalwaala ga yooloka gamwe omashunga gamwe omambulawu.

Aanafalama yopaife mboka haya kunu iimeno yomatama ihaya kunu we iimeno yomata etaya etha ga taandele, aawe ohaya tsike mo uuti etaya mangele ko omatama ga wape ga mene guukilila go gaakale gena omavi ogendji.

Opuna oongeshefa dha yooloka aantu haa tameke opo yavule oku mona iiyemo ngaashi oku landitha omatama ngoka haga kunwa etaga tekelwa nasigo ga tulwako, naangoka ga tiligana ohaga kuthwako gaka landitwe .

Onduli osho oshinamwenyo oshileeleeka muuyuni, sho ohashi adhika mEtosha. Onduli ngele tayi nu omeya ohayi fe tayi tsu oongolo ,opo yi wape ya adhe mo momulonga nenge mokandama moka tayi nu omeya.

Aantu mboka haya kunu iimeno oyindji pehala lyokutekela oshimeno kooshimwe, ohaya vulu okulongitha ominino dhomeya, ndhoka hadhi tsuwa oombululu, mpoka hapu vulu okupitila omeya gokutekela iimeno yawo.

Muuyuni wongashingeyi aantu ya huma iha ya pulula we noonani niipululo. Aawe oha ya pulula nuushina mboka hawu nu omahooli. Ano taya tula omahooli mokashina etaye ka tema yo taye kakwata ya pulule ya vule ya kune iilya yawo.

Muuyuni mbuka wopaife wahoma. Aanafaalama ihaya tekelewe iimeno yawo nomakopi nomayemele yalandulamo miimeno, opuna uumunino mboka hawu kala wakwatathana nokapomba , hawu tekele wowene ngele okapoomba kapatululwa.

Aantu mboka haya kunu iimeno oyindji ihaya pumbwa okutekela kehe oshimeno kooshimwe ohaya vulu okulongitha ominous dhomeya ndhoka haya tsu oombululu mpoka hapu pitile omeya goku tekela iimeno yawo.

Moshilongo shetu sha Namibia, otuna mo oondoolopa dha yooloka. Dhimwepo dhomoondoolopa dhono ohadhi adhika komukulo gwefuta. Ano puna omatungo ga tungwa komukulo gwefuta.

Aantu opo ya vule kumona iimaliwa yokulanda oompumbwe dhawo, ohaya toto oongeshefa dha yooloka ngaashi dhokulanditha oongala ndhoka hadhi kala dhi na omalwaala ga yooloka. Dhimwe ohadhi kala oontiligane dho dhimwe ooshunga.

Aanafaalama yongaashingeyi oyahuma oshoka oyamona kutya ngele iimeno tayi mono oonte odhindji dhetango ohayi vulu okusa, paife aanafaalama mbano ohaakunu iimeno yawo kohi yuuthayila yuunete mboka hawu ngambekwa oonte dhetango.

Aantu mboka haya kwata oohi, opo ya mone iimaliwa yo kukandula po oompumbwe dhawo oha yedhi kwata momikalo dha yooloka ngaashi okulongitha oonete ndhono haya wayula momeya etadhi zimo noohi.

Muuyuni mbuka wopaife wopashinanena aantu ihaa pulula wee noonanani I nenge noondoongi niipululo aawe. Ohaa pulula nomambakumbaku ngoka haga nu omahooli.

Aanafaalama mboka haya kunu omalwiishi. Ohaya ningi oondjila pokati kiimeno yawo shaashi olwiishi oluhole momeya yo taya udha oondjila ndhoka.

Momuthigululwakalo gwetu goPashiwambo omu na iikulya mbyoka yopamuthigululwakalo. Shimwe shomiikulya mbyono oshimbombo. Oshimbombo ohashi telekwa nuusila womahangu nowepungu. Ano, ngele aantu ya pulula, taya kunu, taya teya, taya tsu iilya mbyoka tamu zi uusila mboka hawu longithwa okuteleka oshimbombo shoka.

Aanafaalama yoohi ohaya munu oohi ano ohaya kunu oohi momatale nomoondama tayedhi pe iikulya dhilye dho dhi koke, shampa dha koko tayedhi kwatamo nuunete, dhimwe taya fala komagumbo yaka lye nomazimo gawo, dhimwe taya fala komahala gomalandithilo yaka landithe opo ya monemo okashona kao.

Mongashingeyi aakulukadhi ihaya kala we momagumbo taya lele uunona. Aawe, ohaya ka nyangadhala ya wape ya mone okashona ya tume uunona wawo kosikola. Ohaya vulu ya kale taya landitha iimeno, opo ya mone iimaliwa.

Welwitchia oshimeno shoka oshikuluntu shi vule iimeno ayihe muuyuni, oshimeno shika ohashi adhikwa mombuga yaNamibia, oshimeno shika oshina omidhi omileeleka hadhi ka konga omeya muule, oshoka ombuga ihayi lokwa lela.

Opu na omambakumbaku ga yooloka. Opu na ngoka haga pulula nomatemo, mo ohamu kala muna omuhingi. Omambakumbaku ngaka ohaga kala gena omalwaala ga yooloka, opu na ngoka haga kala omazizi.

Aanafaalama yoondjuhwa aantu mboka haya munu oondjuhwa ano haya palutha oondjuhwa, dhi wape dhi vale omayi, yaka lye, go gamwe taya ka landitha, ya mone mo okashona kawo, ya kwathele omazimo naanegumbo yawo.

Aantu oyendji ohaya munu oondjuhwa. Ohayedhi pe okulya omanga onshona na sigo etadhi koko. Ngele dhakoko ohaa vulu okudhi landitha nenge okulya naakwanegumbo lyawo. Ohadhi vulu noku yapa omayi ngoka haya vulu oku landitha.

Momuthigululwakalo gwAawambo omuna iinima ya yooloka ngaashi oondheleka ndhoka hadhi vulu okuzalwa poohango nenge piituthi yimwe. Omuna ishewe oondungwa ndhoka hadhi ningwa moombale dho ohadhi vulu okukwatelwa iilya nenge iinima yimwe.

Momuthigululwakalo gwaAwambo omu na iikulya mbyoka aantu haa vulu oku lya, opo yi ikaleke muukolele, ngaashi iimbombo mbyoka hayi telekwa muusila womahangu, nomboga ndjoka hayi muwa mepya, e tayi telekwa.

Aantu mboka haya kunu iimeno oyindji ihaya pumbwa oku tekela kehe oshimeno kooshimwe ohaya vulu oku longitha ominino dhomeya ndhoka hadhi tsuwa oombululu mpoka hapu pitile omeya ngoka taga tekele iimeno yawo.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohaya kunu oohi moondama, momatale nomoondombe, taya kala nee taye dhi pe iikulya ta ye dhi palutha, shampa nee dhakoko yo taye ke dhi kwata mo opo ya wape ye dhi landithe yo ya mone mo okashona kawo yakayathele omazimo gawo.

Monalenale aantu oya li haya likola iiyimati noonyala, ashike muuyuni mbuka wa huma wongashingeyi aantu ohaya likola iiyimati nomashina ngoka gokulikola iiyimati.

Aanafaalama yoohi ohaya kunu oohi moondaama taye dhi palutha lela nawa niikulya. Oohi ngele dha koko ohaye dhi kwata mo noonete ya wape ya ka lye, dhimwe taye dhi landitha ya mone mo okashona kawo.

Monale aantu okwali haya pulula noondongi nenge noongombe ndhoka hadhi ithanwa oonani. Ashike muuyuni wangashingeyi aantu oyena uushina wokupulula. Uushina mbono hawu nu omahooli etawu kwatwa ye omuntu ta pulula opo aantu yawape yakune iikwamboga yawo.

MOshiwambo monalenale aantu oya li haya kala noohambo. Koohambo hono paife, aantu yopaife oya tameka okudhi nduluka taya tungu ko omagumbo gomakuma, opo aantu ya kale haya lala puuwanawa.

Aanafaalama mboka haya faalama oohi ohaya ningi oondama dha yooloka, ano moondama moka ohaya kunu mo nduno oohi. Shampa ya kunu oohi moondama mono ohaye dhi pe iikulya ye dhi paluthe yo taye ke dhi kwata mo ya vule okudhi lya nenge okudhi landitha ya mone mo okashona kawo ya vule oku ikwathela kehe esiku.

Muundombe womoshilongo shetu ohamu adhika oshihulunde shoka haku tiwa omavo. Omavo ohaga mene pomeya, haga kala geli kohi, shampa nee gasheneke ngoye toga fumvula. Oshikulya oshitoye lela shina uundjolowele noshi holike kaawambo.

Oondundu dhomoshilongo shetu odha simana unene oshoka ohadhi kala momahala ga gamenwa. Opo nee wuye mo mombuga ndjono yagamenwa oho futu oshimaliwa ano aatalelelipo yomoshilongo shetu ohaye ya nduno, taya futu oshimaliwa yo taya ka tala oondundu momahala ngoka ga gamenwa.

Aanafaalama yoohi ohaya munu oohi moondama etaye dhipe iikulya opo dhikoke ngele dhakoko ohayedhi kwatamo noonete yawape yakalye yaninge osheelelwa momagumbo gawo dho dhimwe taya ka landitha opo yamone mo okashona kawo.

Aanafaalama yomoshilongo shetu Namibia oye na uunafaalama wa yooloka. Wumwe womuunafaalama mbono okumuna oondjuhwa. Ohaya munu oondjuhwa ya lye, ye ke dhi landithe po kwaa mboka ya pumbwa oondjuhwa nenge oondjuhwa ndhoka dhokuvala omayi ya wape ya lya omayi ngoka nenge gamwe ye ke ga landithe po.

Oondjuhwa oshinamwenyo shono hashi munwa kaanafaalama naanegumbo mo Namibia, haya munu oondjuhwa opo dhivale omayi ya kalandithe. yamwe ohaya munu oondjuhwa dhokulanditha yo yamwe ohaya munu oondjuhwa dhokulya. Oondjuhwa odhina onyama ombwaanawa

Iigandhi iikwatelwa yetu yomOshiwambo hatu yi longitha oku pungula iiteyomwa yetu yomomapya opo yi kale ethimbo yaa like kuupuka, yaa lokwe tse tu vule oku yi longitha.

Omuthigululwakalo gwetu goshiwambo, omu na ondunda ndjoka hayi kala ye egama pelugo. Ondunda ndjoka hayi kala aavali, hayi lala uunona, opo hapu kundilwa aantu ngele ye ya oku popya oluvalo, oku zaleka oonyoka noshowo yeya okweeta omapunda. Ondunda ndjono ohayi ithanwa "Ondjugo".

Omalutu getu ohaga pumbwa okupaluthwa niikulya yayooloka ngaashi ondjuhwa ndjoka yoshiwambo hayi munwa kaawambo, iimbombo hayi telekwa nomahangu ngoka haga longwa momapya getu, omboga ndjokahayi muwa momapya getu nosho wo okakunwa okatoye haka longwa moNamibia haku tiwa oCoca Cola.

Moshilongo shetu omu na aanafaalama ya yooloka. Yamwe yomu yo ohaya longo noohi. Ohaya kunu oohi moondombe, momatale nomoondama taye dhi pe iikulya, tadhi koko, ngele dha koko tadhi vulu okuliwa yo taye dhi kwata mo ye ke dhi landithe, yo taya li nomazimo gawo, opo yi ipaluthe komalutu.

Onduli oshinamwenyo shoka oshileeleka muuyuni ano shina othingo onde ngele otashi li pevi ohashi laalele nuudhigu nongele otashi li pombanda ohashi li ootsilu dhomiti.

Moshilongo shetu omuna uuyamba owundji wumwe womuyamba mbono omatalelepo nga tuna. Otuna oondayina dhili pooha dhefuta aatalelipo shi tayeya moshilongo ohayeya nduno ya tale oondayina ndhoka dhili pooha dhefuta yeli muumbawutu yo taya lile ko kuumbawutu ho manga ya tala etango tali ningine.